Omongikazi bavame ukuncedisa omama ababalabantwana okukuqala, ukuthi umntwana omncane unakekelwa njani, njalo umunyiswa njani.

Ezibhedlela ikhona imikhuhlane ethelelwana ngokomoya, ngakho uthola abasebenzi bezibhedlela bezigqokele impahla zokuzivikela, bevale izandla, imilomo, amakhala, kanye lamehlo.

Ngesikhathi sobhubhane lweCovid 19 ubuthola abezempilakahle begqoke bazivala umzimba wonke, bavala amehlo kanye lamakhala lezandla kungela sitho somzimba esibonakalayo.

Ungezwa angani kulento ongayizwisisiyo emzimbeni wakho kuhle ukuvakatshela esibhedlela uyethola usizo masinyane umkhuhlane ungakamemetheki emzimbeni.

Impilo yabantu iyaqakathekiswa kakhulu yikho abezempilakahle behambe bebhoda bethatha isikhathi sabo behlola abantu imikhuhlane etshiyeneyo mahala.

Kulomkhankaso oyenzwe ngabezempilakahle lapho akade behlola khona abantu umkhuhlane weBP, owetshukela, owengculaza leminye nje imikhuhlane etshiyeneyo.

Manengi amagcikwane angahlasela abantu emzimbeni. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu bageze izandla ngazozonke izikhathi ukwenzela ukuthi babulale amagcikwane la angahlala ezandleni.

Kulegwaliba elitshengisa umntwana uthontiselwa umuthi kukhanya ngumkhankaso omayelana ngokuvikelwa kwabantwana emkhuhlaneni yabantwana.

Izisebenzi ezisebenza ngaphansi kogaja lwezempilakahle abayibo abathwala izigulani ngemota yezigulani bamile bathathu bamile bayama imota le balinde isigulani

Owesifazane ukhiphe ijesi umkhono wanganxanye .Kukhanya umongikazi umhlaba ijekiseni .Uzivikele owesifazane ngokuvala umlomo lamakhala .Kanye lomongikazi ugqokile impahla yokuzivikela .

Kuyinto enhle kakhulu ukuthi abezempilakahle benganika izixwayiso kumbe belimukise abantu ngomkhuhlane othile abantu balalele behambe beyothatha amajekiseni afaneleyo ukuze bevikeleke kulowo mkhuhlane

Ubaba ugqoke wavaka amakhaka kanye lomlomo. Okwenqabela ukuthola imikhuhlane etholakalala ngomoya. Owezempilakahle umhlaba ijekiseni. Okutshengisa ukuthi akezwa kuhle emzimbeni,

Umntwana omncane uyathontiselwa umuthi umuthi lo uyamnceda ukuvikela imkhuhlaneni etshiyeneyo eyabantwana eminye njalo imkhuhlane ivikelwa ngamajekiseni

Uhulumende usezama ukwenqabela umkhuhlane we Kwashiorkor ebantwaneni kuba lesikhatji lapho ababuthaniswayo khona benikwe ukudla okwakha umzimba.

Kuqakathekile ukuthi abasebenza kwezempilakahle bagqoke izigqoko ezibavikela ukuthi bangathathi imkhuhlane ezigulaneni ezibuya ukuzolatshwa esibhedlela. Kumele bevale umzimba, bevale umlomo lamakhala.

Abantwana kusukela bezalwa ukuze kuyefika eminyakeni emihlanu kufanele behanjiswe ngemva kwenyanga ezithile esibhedlela bahethontiselwa ngomongikazi bebanika ama vitamins

Kuqakathekile ukuthi abantu bakhuthazwe ukunatha amanzi ahlanzekileyo. Amanzi agcolileyo angabangela imikhuhlane eminengi emzimbeni womuntu efanana lesihudo kumbe ibhilihaziya.

Ukunatha amanzi angcolileyo kumbe avela ezindaweni ezingahlolwanga kungabangela imikhuhlane eminengi etholakala ngamagcikwane ahlala emanzini efanana lesihudo.

Abezempilakahle bebehamba bebhoda benika izakhamizi amaphepha abhalwe phansi mayelana lezinto ezitshiyeneyo abangazenza ukuze bezivikele emkhuhlaneni etshiyeneyo.

Ngemva kokunanzelela ukuthi inani labantu abahlaselwe ngumkhuhlane wesiwudo eminyakeni edlulileyo likhuphukile kakhulu emaphandleni. Uhulumende usebayakhele izibholani.

Umhlaba wonke jikelele uyakukhuthalela okwempilakahle kazulu. Likhona ilanga elalungiselwa ukukhuthalela usuku lolu njalo akhona amazwe akhathalela ilanga leli.

Ukuthola usizo mayelana ngezempilakahle kulilungelo laye wonke umuntu. Yikho abazempilakahle bethatha ithuba labo behamba bebhoda kuzakhamizi bebahlola imikhuhlane etshiyeneyo mahala.

Amanzi ayimpilo. Asiwaqakathekiseni siwalondoloze. Nxa ufuna ukugeza izandla sebenzisa inkomitsho, ugezi izandla emanzini aphumayo egeleza.

Abantwana kudinga ukuthi bafundiswe ukuthi bengadlalisi amanzi ,amanzi yimpilo ngakho kumele siwalondoloze. Ukuze alondolozeke wonke umuntu ngomdala kumbe ngomncane kumele athole ulwazi.

Kunengi okubangela ukuthi abantu babe lomkhuhlane wengqondo. Kwesinye iskhathi ukukhathazeka kakhulu kuyawubangela lo umkhuhlane. Kube sokusiba labanye abathatha izdakamizwa, labo uyabahlasela lo mkhuhlane.

Izihlobo zethu ezibulawa ngumkhuhlane wengqondo. Zikundinga kakhulu usizo lwethu losekelo lwethu. Uthola abanye sebehlala ezitaladeni sebencithika ngokungcola.

Obaba abanengi bayesaba ukuphumela egcekeni nxa kulezinto ezibakhathazayo enqodweni zabo abadala bathi umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni.

Umama uthwele umntwana esandleni kuthi eceleni kuhlezi omunye njalo umntanakhe umama uhlezi phambi kwendlu enyango kukhanya ukhathazekile uyacabanga

Bayafundiswa indlela umkhuhlane wengqondo obulala ngayo, lendlela esiwuthola ngayo njengabantu. Ngakho bayakhuthazwa ukuthi bevikele umkhuhlane lo.

Labakhubazekileyo engqondweni, abagula umkhuhlane wengqondo. Bayaludinga uthando lwethu. Sibona uMnumzana ebingelela umuntu omanikiniki. Okhanya egula ngengqondo.

Abezempilakahle bayafundiswa. Baqeqetshwa ngolunye njalo ulwazi olujulileyo mayelana ngalabo abalomkhuhlane wengqondo. Kukhona owesilisa omileyo efundisa labo abahlezi phansi.

kulezi insuku izinto ezinto ezibangela imikhuhlane wenqondo sezinengi kakhulu abanye babangelwa yikuswela umsebenzi lokuswelakala kwemali okunye okubangela leyo mkhuhlane yikuthatha izidakamizwa ikakhulu ebantwini abatsha

Abantwana abancane labasakhulayo kumele befundiswe ngengozi zezidakamizwa kufanele bazi ukuthi ezinye zezidakamizwa lezi yizo ezibangela umkhuhlane wengqondo.

Imtholampilo yakulezi insuku yakhiwe kuhle. Uthola kulamavurandi lapho abantu abahlala khona bevalelwe ilanga kanye lezulu kubesekusiba lamabhentshi lapho abazahlala khona.

Ezibhedlela zikahulumende uthola abantu bebanengi kakhulu ngoba lapho kuyelatshwa mahala imali ebhadaliswayo iphansi kakhulu

Kulilungelo lawo wonke umuntu ukuthi athole usizo ngezempilakahle, yikho abogatsha lolu besenza imikhankaso etshiyeneyo behambela abantu bebasondezela usizo lolu eduzane labo.

Ezibhedlela kanye lasemakilinikhi akhona amabhakane afakiweyo atshengisa indlela umuntu wesifazane okumele egcine ngayo ingane. Abantwana kumele behlale behlanzekile njalo bahlale endaweni ezihlanzekileyo.

Emtholampilo kwakhiwe. Kubakhona indawo evaliweyo phezulu ukuze abantu bekwazi ukucatshela izulu kumbe ilanga nxa besalindele ukulatshwa.

Ukugeza izandla kuqakathekile. Kulomfanekiso oqonqosela ngokuqakatheka kokugeza izandla, kuthiwa geza izandla ungakaphumi elebhu.

Ezinye izigulane zingagula kakhulu zise sibhedlela. Kumbe endleleni yokuyakhona. Bayalala eceleni kwendlela. Okulotshani obuluhlaza khona.

Owesifazane obeze emtholampilo ekhulelwe ezobeletha. Usebelethile amawele. Abantwana bafakwe phezulu embhedeni balele.

omma abazithweleyo kufanele bavakatshele esibhedlela ngasosonke sikhathi ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi umntwana uhleli kuhle njalo akulalutho olungaphazamisa umntwana esiswini

Uhulumende useyakhe izibhedlela zaba zinengi elizweni laseRwanda. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bengahambi imango emide besiyadinga usizo.

Abantu abatsha bayakudinga kakhulu ukwesekwa ngabantu abadala ngoba isigaba abakiso yisigaba esinzima kakhulu esigcwele ukukhulelwa yimizwa.

Laba abezemphikahle abathathu babonisana lemithi yalezi insuku kanye lemithi yesintu. Bayathengisana bencedisana ukuthi umuthi munye ngamunye usebenza ukulapha uphi umkhuhlane.

Abafundi abafundela ezempila kahle babuthene kukhona abakutshengisanayo, nxa besiyafundela ezempilakahle bagqoka amabhatshi amhlophe

Ezikhathini ezinengi sijayele ukucabanga ukuthi abantu abahlukuluzeka ngokwengqondweni ngabantu abesifazane sikhohlwe ukunanzelela abantu abesilisa

Bayafundisana abezempilakahle kuthiwa ulwazi alupheli ukufunda akupheli othole ulwazi olutsha iyabuya eyabelane labanye. Kugcwele imithi phezu kwetafula bayabonisana ngayo

Uhulumende uthenge imitshina emitsha evelela elizweni lase China isibhedlela ngasinye ngasinye sizathola imitshina leyi ukwenzela ukuthi sithuthuke ekusizeni abantu

kulamakhabothi abukeka emahle eyakhiwe kuhle kungani kusendlini kuse kitshini ngoba kulama nkomitsho kanye le sinki ephuma amanzi

Kulequla labantu elaliqakathekiswa ngesikhathi seCovod 19 ukuthi yibo okumele bephiwe amajekiseni owokuvikela kulowo mkhuhlane kuqala, iqula leli lihlanganisela abantu abadala labo mama abazithweleyo.

abezempilakahle bebehamba befundisa abantu ukuthi babelamakhono okunceda abantu esingathi lusizo lwakuqala oluphiwa emuntwini nxa abezempilakahle bengakafiki

Unkosikazi kamongameli kweleRwanda, ubekhuthaza abantu ukuthi bazinakekele kakhulu ngokwengqondweni, ngoba nxa bengasazinakekelanga kufana lokuthi abalampilakahle.

Ugogo ubeselensuku ehlutshwa ngamehlo. Uze wathola usizo ngoba uthe ehamba esibhedlela bafika baliphala ilihlo lakhe ukuze enelise ukuqhubeka ebona.

Abezempilakahle baphume ijumo besenza umkhankaso bakhankasa ngomkhuhlane wengculaza indlela othelelwana ngayo lendlela abantu abangazivikela ngayo ukuthi umkhuhlane lo ungababulali.

kuyabizwa uzulu ukuthi asondele esibhedlela kuthiwa usubuyile umuthi ukuhlaba uvikele abancane kanye labadala emkhuhlaneni we monkey pox

Omama bayakhuthazwa ukuhamba ezibhedlela beyehlolwa umkhuhlane wemvukuzane yesibeletho. Kungusebenzi wabezempikahle elizweni ukubona ukunqatshelwa kwalo mkhuhlane.

Isikhona imikhuhlane engathelelwanayo .Imikuhlane le umuntu engaba layo ngoba ethelelwe ngamagcikwane asendaweni kumbe ezelwe elawo.

Izindlu ezibhedlela lapho okuhlala khona izigulani kufanele zihlale zihlanzekile, ngoba ukuhlanzeka kuyenza ukuthi umuntu alulame masinyane.

umama lobaba bayahamba emtholampilo nxa kukhona abangakuzwisisiyo ngempilo zabo bengafika bayancediswa ngu mongikazi abachazele ngabafuna ukukuzwisisa

Izakhiwo zakulezi insuku ezakhiwe zaba zinde zisiya phezulu, zivame ukuba lemitshina encedisayo ukuthi umuntu aqanse masinyane eyefika kusakhiwo esiphezulu.

Banengi abantu ababuthene phambi kwesibhedlela, kukhona umkhankaso othile okhona, nango owesifazane ubukeka ethwele okokukhulumela phezulu, ukuthi wonke muntu amuzwe afuna ukukubika.

Kulezi insuku izibhedlela zigcwele ngezigulane. Kulomkhuhlane omemethekileyo obulala loba ngubani. Bakhona abantu ezibhedlela

udokotela wamehlo uhlola owesifazane ogqke iqhiye emhlophe amehlo uyamkhangelisisa ngomtshina wakhe ukuthi kungabe kubangelwa kuyini ukuthi engasaboni

oDokotela sebevame ukuvula ezabo izibhedlela ezincane lapho abayabe belapha khona abantu kodwa lezi zibhedlela zivame ukuba lentengo engani iphezulu.

Abantu uyathola behlezi emabhentshini esibhedlela kumbe emakiliniki. Lapha bayabe belindele ukungena phakathi behlolwe kumbe belatshwe.

Bahlezi emabhentshini omama abanye bathwele abantwana ezandleni abanye njalo bababelethile emhlane kusobala ukuthi balinde ukungena phakathi bebonwe ngodokotela labomongikazi.

Sezinengi izibhedlela ezakhiweyo elizweni lakithi. Into emqoka njalo okumele abantu bayiqakathekise yikugcina izibhedlela lezi zihlanzekile .

Kulomkhuhlane wendingindi osuhlasela abantwana abancane. Abezempilakahle babize umkhankaso wokuthi omama abalabantwana bebuye bezohlabisa ukuze bavikeleke kulowomkhuhlane.

Siyakhiwe isitolo semithi esigabeni sakithi. Yonke imithi ongayicabangela isitholakala kulesi isitolo. Ungabe uhlutshwa ngumkhuhlane wuphi, vakatshela kulesi isitolo uyethenga imithi.

Isikhona imithi ezibhedlela ezehlukeneyo kanye lasemakilinika, usebenzile uhulumende kanye labezempilakahle ukunceda uzulu ngoba yonke imithi ongayicabanga isitholakala

Ahelisiwe amaphilisi ahlaliswa ngemihlobo yabo lapha esitolo okuthengiswa khona amaphilisi. Indlela ahlaliswe ngayo kwenza kube lula kothengisayo ukudobha lawa afunakalayo.

Ezitolo lapho okuthengiswa khona imithi yalezinsuku kufuna umuntu ololwazi ukuze enelise ukuthengisela izigulane imithi eqondileyo engathengisa imithi le uyabhala phansi ukuthi uthengise wuphi umuthi.

Odokotela abamanzinyo labo balyo eyabo imtshina ephucukileyo eyenza umsebenzi wabo ubelula sekukhona imtshina egezisa amazinyo abantu nxa engcolile.

Umkhuhlane wezinso ngumkhuhlane oyingozi kakhulu njalo ungathathela umuntu impilo yakhe. Umuntu angabona kumbe esizwa elempawu zalowo mkhuhlane akagijimele esibhedlela ngokuphangisa.

Odokotela kwezinye izikhathi bayahlanganela ndawonye bencedisane ukwelapha isigulane, bebonisana, omunye lomunye efaka owakhe umbono.

Ukwanda kolwazi lwe technology sekwenza kwaba lemitshina uphucukileyo eyeneliswa ukuhlola ingqondo zomuntu ibone konke okungaphakathi kwekhanda lakhe.

Imvukuzane ngumkhuhlane osuhlukuluze imphefumulo yabantu kakhulu. Kubomama uhlasela izitho ezinjengamabele kumbe isibeletho.

Sekulemikhuhlane esihlasela kakhulu abantu abadala asebedlulise iminyaka engamakhulu ayisithupha. Lumkhuhlane kubangela ukuqhuqha kwezandla kumbe ukwenza umsebenzi bephuza.

Omongikazi labodokotela kumele kube ngabantu abalesineke kakhulu. Kwesinye isikhathi uyathola umuntu omdala esenza njengomntwana omncane esesaba ukuhlatshwa ijekiseni, sokumele bemncenge omongikazi.

Ezibhedlela kuhamba izigulane ezigula imikhuhlane etshiyeneyo. Abezempilakahle bayakhuthaza ukuthi nxa uzavakatshela esibhedlela uhambe ulemaski ukwenzela ukuthi uvale umlomo lamakhala.

Isifo senhliziyo ngumkhuhlane oyingozi kakhulu. Kuqakathekile ukuthi umuntu nxa ecabangela ukuthi ulalowo mkhuhlane agijimele emtholampilo kusese masinyane aphiwe usizo.

Isikhona imvukuzane yegazi ngakho nxa kukhona okusolayor emzimbeni wakho ungazizwa kuhle hamba esibhedlela ikhona imitshina engasetshenziswa ukuze ukuhlole imvukuzane le.

Ikhona eminye imikhuhlane esilimaza isikhumba somuntu uyezwa ulunywa umzimba wonke unwaye uze ube bomvu gebhu.

Imvukuzane ngumkhuhlane osubulele abantu abanengi kakhulu, odokotela bayakhuthaza ukuthi nxa umuntu angabona impawu zalowo mkhuhlane agijimele emtholampilo.

Udokotela uhlola owesifazane ogqoke impahla elokuyisibhakabhaka uyamfaka umtshina wakhe maqondana lenhliziyo ukuze ezwe ukuthi inhliziyo yakhe itshaya okuqondileyo na.

Omama bayakhuthazwa ukuthi behambe esibhedlela bayehlola umkhuhlane wemvukuzane osubhahile kakhulu kubomama ezithweni ezinjenge sibeletho kanye lamabele

Xoxisana lodokotela nxa kukhona okusolayo ungabe usolela umkhuhlane wemvukuzani yesibeletho kumbe eyebele khululeka uyexoxisana lodokotela

Kuqakathekile ukuthi umuntu akwazi ismo sakhe ukuthi umi njani mayelana ngengculaza engakayi emacansini. Kwenzela ukuthi engatheleli abanye umkhuhlane lowu.

Abantwana abagulayo abasezibhedlela. Bagqoke izigqoko ezifanayo. Bathwala njalo imiqamelo ebomvu etshenhisa inhliziyo. Kutsho ukuthi bayathandwa lapha esibhedlela

Abantu kufanele bedle isilinganiso sokudla esifaneleyo umuntu engadla kakhulu umzimba wakhe uyakhuluphala njalo uyacina esehlasela yimikhuhlane eminengi enjenge mvukuzane.

kubikwa kulomkhankaso ngeviki elilandelayo ozayenziwa ngabezempilakhle bazabebebhoda behamba behlola abadala amehlo labancane labo bavumelekile ukuza ukuzehlolwa

sokulemitshina encedisa ukufaka igazi emzimbeni womuntu nxa umuntu elegazi elilutshwane ulakho ukuthi athenge igazi elomuntu elihambelana lelakhe lifakwe emzimbeni wakhe

Kulezi insuku sekulemitshina ephucukileyo esetshenziswa ezibhedlela. Eminye yakhona iyenelisa ukubona okusesiswini sikamama ozithweleyo njalo iyenelisa lokubona ubulili bomntwana engakazalwa.

Isikhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu. Uyama ukhangelwe imbambo zakho ukuthi zilungile yini? Amaphaphu akho ukuthi wona ami njani?

Emalebhu lapho okuhlolwa khona okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo, kulamakhabothi okufakwa khona amabhuku ayabe elotshiwe imikhuhlane ehloliweyo ngalelo langa.

Nxa behlola izigulane ema-Lab ikhona imithi abayisebenzisayo .Eminye imithi ifakelwa emambodleleni akhanyiselayo eminye njalo kwamnyama.

Kulezindawo lapho othi ungathathwa khona igazi kumbe umthambiso, uhanjiswe ukuyehlolwa. Ukuba kubonakale ukuthi kakula amagcikwane angabe ehlasele umzimba wakho.

Umuntu nxa engezwa kuhle engafika esibhedlela vayamthatha igazi bathathe lomthambiso besewuhambisa elaboratory ukunzela ukuthi bayobona lapho okulomkhuhlane khona.

Abagulayo bazile emtholampilo odokotela bathethe imithambiso kanye legazi bakuhambisa endlini yokuhlola. Lapha bafuna ukubona umkhuhlane oyiwo ohlupha izigulane.

Ngokwanda kolwazi lwe"technology" sekulemitshina etshiyeneyo ezibhedlela. Limtshina iyancedisa odokotela ukuthi umsebenzi wabo ubelula ngokubona masinyane lapho okulomkhuhlane khona.

Elab kusebenza umuntu ololwazi ngemithi umuntu ofundileyo waqeqetsha ngezemitshina kanye lokuhlola siyambona uhlezi etafuleni elimhlophe.

Uhulumende useliphuculile ilizwe lethu ikakhulu kugatsha lwezempilakahle. Ingenile imitshina emitsha kumalebhu ukuze benelise ukuhlola emikhuhlane kuzigulane.

odokotela nxa sebebhekane lesimo esinzima bayabizana baqoqane babebanengi ukuze bazosiza isigulane lesi basize umphefumulo

Izibhedlela kumele kuhlale kuzindawo ezihlanzekileyo kakhulu ngoba lapho kubuya abanatu abanengi abatshiyeneyo abagula imikhuhlane eyehlukeneyo ngakho lokho kwenzelwa ukuthi imikhuhlane ingamemetheki.

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuthatha abantwana behambe labo esibhedlela ukuze bayothontiselwa imithi ebavikelayo ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane.

Omama baselayinini balinde ukuhlolwa ngudokotela. Bathathwa igazi labo ukuthi alikhuphukanga yini iBP

Endlini lapho okuhlala khona izigulani kufanele kube lemibheda. Ingubo abazisebenzisayo kumele ziwatshwe zitshintshwe nsuku ngensuku.

Omama abalabantwana abancane kumele bengezwa umntwana etshisa umzimba baphangise bemgijimisele esibhedlela ayethola usizo ngoba okungabantu lokhu akukwanisi ukukhuluma lapho okubuhlungu khona

Odokotela balesineke kanye lothando nxa beselapha abantwana abancane. Nxa befuna ukuhlaba umntwana omncane ijekiseni bayakhulumisana laye kuhle bamncenge kuhle kuhle.

Omama badlula esikhathini esinzima kakhulu nxa bezithwele. Bayafuthelwa kakhulu nxa sebehelelwa, kodwa nxa sebethwele osane lwabo ezandleni, uyabathola sebe bobotheka.

Lapha kusesibhedlela ukhona obukeka elimele ikhanda ufakwe ibhanditshi emhlophe ekhanda wambathiswa ilembu njalo elimhlophe umzimba wonke.

u dokotela uhlola umntwana omuncane kukhanya uyalalela indlela aphefumula ngayo ukuthi uphefumula ngendlela eqondileyo na ezwe njalo lenhliziyo yakhe ukuthi itshaya kuhle yini

Kuba ngudokotela loba ukuba umongikazi kufuna umuntu olesibindi kakhulu ukusebenza lamajekiseni kumbe izigelo zokuhlinza abantu yinto enzima kakhulu

Ulwazi lwethekhinoloji luyamangalisa kakhulu, ngubani obengabakwazi ukuthi bekungaba lemitshina eyenelisa ukubona ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya okungakanani.

Izincediso zokuhamba, laba abalohlupho lwenyawo njengabokhulu labogogo kumbe abagogekileyo enyaweni, ziyimihlobo etshiyeneyo.

Odokotela bamazinyo bayakhuthaza kakhulu abantu ukuthi baxubhe kumbe bageze amazinyo abo ngazo zonke izikhathi. Lokhu kwenzelwa ukuthi amazinyo angaboli.

Umutshina otholakala kwezempilakahle, umtshina lo utshengisa ngowalabo ababulawa ngamazinyo. Nxa behamba ukuyahlolwa amazinyo, esiyakhitshwa kumbe esiya hlanzwa.

Ezinye izikhali ezisesibhedlela nxa uzikhangele uyazibuza uswele impendulo ukuthi zingabe zisetshenziswa ukwenzani, kodwa sezifuna abanikazi bazo abazaziyo abaziqeqetshelayo.

Ogulayo engafika emtholampilo zikhona izikhali ezisetshenziswayo njengamajekiseni lamambodlela amancinyane afakwa igazi lakhe libeselithunyelwa elebhu kusiyahlolwa umkhuhlani.

nxa ulezixhenxe kumbe ulamazinyo atshiyelane izikhala sekukhona insimbi ezisetshenziswa ngodokotela bamazinyo ukuthi baqondise lezo zixhenxe

Kulezinsuku sokulempucuko enkulu ezibhedlela nxa isigulane sigula umuthi kumbe ijekiseni useyihlatshwa ibe ingena kancane kancane ingamanzi.

Imitshina etshengisa izifo ezisihlukumeza ngaphakathi kwemizimba yethu umutshina lo uyakhipha umfanekiso ocacayo otshengisa ingaphakathi yomuntu.

Zikhona izincediso ezitholakala emtholampilo ezitshiyeneyo. Kukesincediso esenziwe ngensimbi elombala owesibhakabhaka.

Itechnology iqakathekile kakhulu ezimpilweni zabantu, sokulemitshina eminengi esizayo ezibhedlela ukuthi odokotela babambe masinyane lapho okulomkhuhlane khona

Siyambonga uhulumende ngokuphakamisa uhlangothi lwezempilakahle. Ayisekho imitshina eswelakalayo ezibhedlela. Isikhona yonke imitshina ongayicabangela esiza imikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Kuleminye imithi lamajekiseni okufanele kugcinwe kusendaweni eqandelelayo. Kuqakathekile ukuthi izitolo ezithengisa imithi zibelawo ama"fridge" ukwenzela ukuthi imithi le ingaphambaniseki.

Esibhedlela balamagabha abo abathi bangahlola khona umuntu igazi balifake kuwo kumbe bangamhlola umthambiso bafake kulelo gabha bengakahambisi elebhorethori ukuthi bayebona imikhuhlane engabe isemzimbeni womuntu

kuqakathekile ukuthi abantu begcine amazinyo abokuhle ngoba izinyo lingabola likhitshwe akuphindi kumile elinye futhi khanopho elikhitshwe khona.

Izikhali ezitshiyeneyo ezisebenza ezibhedlela ezinye zalezo izikhali zicijile ziba lokuyintanjana okuyabe kukhanya esinye salezo zikhali silombala omnyama

Labo abakhubazekileyo abehluleka ukuhamba isikhona imtshina engabancedisa ukuhamba. Imitshina le bengazihambisa bebodwa kumbe bafuqwe emuva ngabanye.

Sekuthengiwe izinqola ezingasetshenziswa ebantwaneni kumbe abantu abadala abangenelisiyo ukuhamba lezigulane lazo ezibuya ziphatheke kakhulu sezingafakwa phakathi kwale inqola zifuqwe.

Nxa odokotela bangaqeda ukuhlinza umuntu obelemvukuzani. Beyikhipha emzimbeni wakhe. Akhona amaphilisi, abamupha wona. Ukuze imvukuzane le ingaphindi iphenduke futhi.

Ungezwa ukhwehlela kakhulu uthwaliswe nzima yisifuba gijimela ezitolo ezithengisa imithi uyezitholela umuthi okuthiwa yi sea coconut osegabheni elibomvu lelilokumhlophe.

Eminye imithi yesilungu iyingozi kakhulu ebantwaneni. Abomama abalabantwana abancane kumele beqaphele beyifake endaweni lapho abantwana abangafikeli khona.

Ungabe ulohlupho lwamehlo na? Hamba ezitolo ezithengisa imithi. Isikhona iSystane lubricant eye drop engakuncedisa ukuthi amehlo akho abengcono.

Imithi yesilungu uyayithola iminengi kakhulu kodwa iyelapha isifo esifananayo. Kuya ngodokotela ukuthi ufuna ukukubhalela uphi umuthi.

Ezitolo zemithi kukhona amanye amapills abangeke bekuthengisele wona nxa ungela incwadi kadokotela kufanele ube lencwadi ebhalwe ngudokotela ukuze uwathenge lawa mapills

Ungabe uthwaliswe nzima yikukhwehlela kumbe ulesifuba hamba ezitolo ezithengisa imithi uyezitholela iMucoplexil lowu usegabheni elibomvu elile sivalo esilithanga

Udokotela uthatha imbodlelanyana encane akhiphe umuthi ewufaka phakathi kwejekiseni. Sikhona isigulane esilindele ukuhlatshwa ijekiseni le elungiswa ngudokotela.

Amaphilisi aseyimihlobo etshiyeneyo. Asekhona alithanga, kubekhona aluhlaza, kubekhona ayimibala emibili. Asisebenziseni amaphilisi indlela efaneleyo.

Nxa amehlo akho esibabomvu kumbe esiba buhlungu elume nxa ungafika kweyinye indawo, kutshengisa ukuthi awuhambelani laleyo ndawo dinga umuthi okugcoba ukuze indawo le ingasakuhlukumezi njalo.

Ikhona imithi eyelapha imikhuhlane eminengi eyehlukeneyo. Ukhona umuthi osembodleleni emnyama elesivalo esimhlophe. Phandle kulegwaliba elibhaliweyo elilombala olithanga.

Ayimihlobo eminengi etshiyeneyo amaphilisi. Amaphilisi lawa akhona amhlophe. Lawo asebenza okutshiyeneyo emzimbeni yabantu.

Amaphilisi seyimibala eminengi etshiyeneyo. Sesilawo amaphilisi alithanga, lawa amaphilisi aqakathekile ngoba ayelapha inhlungu zonke emzimbeni yethu.

Nxa uthwaliswe nzima ngumkhuhlane wetshukela hamba esibhedlela uyekudokotela ayekubhalela amaphilisi asekhona ezitolo zemithi amaphilisi angakusiza.

Minenge imithi iyimibala etshiyeneyo. ikhona eluhlaza, kube khona njalo ebomvu, Imithi leyi isebenza imisebenzi etshiyeneyo. Kuqakathekile ukuthi sibale phandle izixwayiso, sibebenzise umithi ngendlela eqondileyo.

Amaphilisi aseyimihlobo eminengi etshiyeneyo ngakho unanzelelo luyadingakala ngekhaya, amaphilisi akafakwe endaweni ephephileyo lapho abantwana abancane abangeke bewafinyelele khona.

Odokotela basebenzisa imithi ehlukeneyo ukufaka phakathi kwamajekiseni. Imithi le iyehlukana ngokuthi ubulawa yisiphi isifo emzimbeni wakho

Amaphilisi atholakala ezitolo ezithengisa amaphilisi ayabe ebhaliwe isilinganiso phakathi kwebhokisi. Kubhaliwe njalo lokuthi iphilisi elilodwa lilesisindo esinganani

Ungabe ukhathazwa yinkankila ungahamba esitolo esithengisa imithi lamaphilisi uzawathola amaphilisi angakusiza kuleyo nkankila lawamaphilisi asebhokisini elilobubomvu lelilokumhlophe.

Umama izolo usebenzise umuthi efaka elihlweni lomnawami. Wawulibala ekhithini. Sathola igabha lingasela lutho, sathi siyawudingisisa sathola ukuthi umntwana omncane uwuchithile.

Labo abale aleji ngezindawo ezitshiyeneyo kungabe ngamaluba kumbe ezinye izihlahla, usukhona umuthi owokubancedisa. Sondela duze lesitolo okuthengiswa khona imithi ukuze uthole umuthi okuncedayo.

Kulomuthi osetshenziswa ngabodokotela ukuthi umuntu engezwa ubuhlungu, ikakhulu nxa ekhitshwa izinyo kumbe bezamhlinza, besenzela ukuthi engezwa lokho abakwenzayo.

Abantu bengabhalelwa amaphilisi ngudokotela, kumele bebale njalo belandele izixwayiso zokuwanatha abazinikiweyo ngudokotela ukwenzela ukuthi asebenze lokho okumele akwenze emzimbeni

Asemanengi amaphilisi njalo amaphilisi lawa alemibala etshiyeneyo. Asekhona amaphilisi abasebhokisini elilombala omhlophe olomzila oyi brown.

Isikhona imithi yokukhwehlela eyenzelwe abantwana abancane. Leyimithi iyenzwe yabamnandi ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukuyinatha.

Nxa ukuhlukunyezwa yikuya ngaphandle, ngoba ukudla kuhlupha ukugayeka esuswini. Isukhona umithi oncedisayo ngokukunikeza izincediso zokugaya ukudla esuswini lula.

Asekhona amaphilisi aqokuqeda inhlungu emzimbeni enikeze njalo umzimba amandla. Amaphilisi la ahlala phakathi kwegabha elikhanyiselayo, elivalwa ngesivalo esibomvu.

I-Benylin ngumuthi osiza kakhulu, nxa umuntu ephethwe yikukhwehlela kumbe elesifuba. I-Benylin iyatholakala ezitolo zonke nje ezithengisa imithi.

Isikhona imithi etshiyeneyo eyokukhwehlele ikhona elapha ufuba olomileyo kubesokusibakhona njalo elapha abantwana.

Isigulane silele embhedeni kukhanya uyafuthelwa .ufakwe amatshubhu angenisa umuthi kancane kancane emzimbeni wakhe.

Ikhona imithi esiza abantwana abancane imithi le iyenziwa ibe lokulitshukalanyana mbijana ukwenzela ukuthi abantwana engababeli bekwabithe ukuyinatha .

Umuthi wokukhwehlela umele usetshenziswe kuhle bakhona asebewusebenzisa kubi besenza angani yizidakwamizwa ngakho kumele ukhiyelwe ufakwe khatshana ukuze abantwana bengawufinyeleli

Asekhona amafutha alwa lesikhumba somuntu. Nxa silamabala amnyama amafutha lawa ayakhipha wonke amabala asesikhumbeni, isikhumba sisale sitshelela.

Ibhokisi eliphathele izigqoko zokuvala imlomo lamakhala ,wona phela ama mask .Libukeka lilombala owesibhakabhaka, libhaliwe njalo phandle.

Usukhona umuthi wokukhwehlela onathwa ngabantu abadala umuthi lo kuthiwa awula tshukela phakathi njalo ungawunatha uyaphangisa usebenze.

Omama abasebenzayo belabantwana abancane abasakhali ngoba selukhona uchago lwempuphu oluphiwa abantwana. Ungavuka uye emsebenzini umuntu osele lomntwana uyasala emlungisela uchago.

kwezinye izikhathi izinyamazane ziyahlaselwa yimikhuhlane zigule zize zife kodwa abezempilakahle sebebone kulicebo elihle ukuthi lazo zitholelwe imithi yazo

Imithi iyabhalwa phandle kwamambodlela ukuthi ngeyani ukhona obhaliweyo ukuthi ngumuthi wokukwehlela wena ufakwe phakathi kwembodlela emnyama eyavalwa ngesivalo esimhlophe.

Kwezinye izikhathi izinyamazana ziyahlaselwa yimikhuhlane, zigule zize zife zinganakwa muntu. Kodwa ododkotela ababona ngezokupheka imithi sebeyenzele izinyamazana lazo imithi yokuthi zisizakale.

Yonke imithi egcinwe ngekhaya, kumele emakhabothini aphezulu njalo avalwayo. Lokhu kwenzelwa ukuthi umntwana omncane engathathi umuthi anathe aqede , ngoba nxa umuthi unganathwanga ngendlela uyabe uzamphambanisa.

Asekhona amaphilisi aqeda inhlungu emzimbeni. Amaphilisi la ulakho ukuwanatha emabili ngasikhathi sinye.

Impilakahle yabobaba kufanele iqakathekiswe kakhulu. Ngoba kwesinye isikhathi bajayelwe ukungananzelelwa. Obaba yibo abasengozini yokuhlaselwa yilowo mkhuhlani. Ngoba bayabe bekhathazekile ngezimuli zabo. Belomthwalo wokugcina abantwana.

abezempilakahle abaphethe loluhlelo bahlezi bayabhala kukhanya bayaxoxisana ngendlela ezingasiza abantu abalohlupho ngokomcabango

Ungabe uhlukuluzekile na engqondweni? Sebekhona odokotela abaqeqesha ngalezozifundo, zokusiza abantu abakhathazekileyo. Ungahamba uyexoxisana labo. Uthole usizo.

Abezempilakahle benze umkhankaso wokuhlola abantu ingqondo ikakhulu abantu abangabomama yibo abahlaselwa ngumkhuhlane lo kakhulu ngenxa yokukuhlukuluzwa ezindlini ngabobaba.

Zikhona indawo ezalungiswayo lapho okuhlala khona abantu abagula umkhuhlane wengqondo indawo lezi zilungisiwe zinhle ziyabukeka.

Omama abalabantwana abancane kufanele ngaso sonke isikhathi benanzelele ukuthi abantwana babo badlalela ngaphi ngoba sebengadlalela endaweni ezilezinanakazana ezingabaluma.

Abantwana abancane bafunda ngokudlala langokubambabamba. Ababalisi abafundisa labo bantwana kufanele babe ngabantu abalo thando njalo abantu abalesineke ebantwaneni.

Esikhathini esinengi sivame ukucabanga ukuthi imikhuhlane yengqondo ihlasela abantu abadala kuphela kodwa labantwana abancane labo bayakudinga ukunakekelwa ngoba iyabahlasela le imikhuhlane.

Ezibhedlela zabantwana lapho abalaliswa khona nxa bephatheke kakhulu. Ubona kulabodoli, njalo labomabonakude. Abayenzelwe ukulibazisa abantwana.

Sokulemitshina ephucukileyo eyokusiza abantwana abazelwe isikhathi sabo singakafiki. Le imitshina iyabasiza ukuthi baphefumule kuhle baze babengcono.

Abantwana abancane bayathandana kubonakala ubhudi omncane nje ethwele umnawakhe bengena ehlathini beqonda egangeni.

Omama abasanda kubeletha, ikakhulu laba abathola abantwana ngokokuqala. Odokotela bayabahlalisa phansi, bebafundise ngokuthi umntwana omncane unakekelwa njani.

abantwana abancane bazehlolwa imkhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabo lapha kudingakala ukuthi ibangelwa kuyini imikhuhlane le kubesokudingwa njalo indlela engaqedwa ngayo ingakaphambanisi umphakathi

Abafundi bahamba etshanini obuluhlaza kukhanya engani baya egcekeni lokudlalela imidlalo ababili babambene izandla abangama nkazana

Umama ngumlimisi uyafuya inkukhu ezinengi ngekhaya nxa esesisiya thengisa mina labanawami siyamncedisa ukuthwala inkukhu sesisiya emakethe.

Kungumlandu wabazali bonke ukunakekela abantwana. Abantwana akumelanga bethwale nzima abazali besaphila kumele sinakelele sibaphe konke abakudingayo.

Abafundi kukhanya bafundela phandle bahlezi etshanini obuluhlaza bavule ingwalo zabo bayabala. Ukufunda kuqakathekile.

Uhulumende uyakhathalela ukukhula kwabantwana abancane. Abantwana bayadla ukudla okwakha umzimba ezikolo uyathola behlezi bejabula nxa sebesidla.

Umntwana kusukela ezalwa kulilungelo lakhe ukuthi ehanjiswe esibhedlela ngemva kwenyanga ezithile ayethontiselwa ama Vitamins. Lokhu kuyenziwa umntwana aze afikise iminyaka emihlanu.

Ulwazi luyaqhubeka luphucuka lusiya phambili. Ungafika emtholampilo uthola kulabodokotela bemihlobo yonke etshiyeneyo. Sebelalo ulwazi lokusebenzisa imitshina yonke ongayithola ezibhedlela.

Abezempilakahle bayaphuma ijumo benze imikhankaso etshiyeneyo. Namuhla bagqoke ezimhlophe bonke benza umkhankaso womkhuhlane woqhuqho.

Izisebenzi zesibhedlela zigqoke zavikela umkhuhlane ngayo yonke indlela. Basebenzisa umtshina ukubona imikhuhlane etshiyeneyo ehlupha abantu.

Ensukwini zakudala bekuthatha isikhathi eside ukuze udokotela aze abone ukuthi umuntu ubulawa yikuyini kodwa kulezi insuku ngesikhatshana nje uyabesekuhlolile esebenzisa imitshina yabo le ephucukiley, wabona lapho okulohlupho khona.

Owesifazane uyahlolwa ukuthi isisu sakhe simi kanjani. UDokotela ukhangela umntwana ophakathi ukuthi uhlezi ngendlela eqondileyo na? Njalo uyakhula yini?

Umongikazi ubize umhlangano ukhuluma labadala ebatshela ngomkhuhlane osubulala abantwana kanye labantu abadala, abadala bahlezi ngaphansi kwetende, kulamabhakane atshengisiweyo.

Odokotela baqakathekile kakhulu empilweni zethu ngoba bayasiza umphefumulo uthola sebethwele nzima bezama ukusindisa umphefumulo womuntu.

bakhona abezempilakahle abaqheqetsha ngokukhangelwa ngamathambo ezigulane nxa ulohlupho lwamathambo bayakwelula isikhona ikholeji eqheqetshisa laba

Abasebenzi bezempilakahle abagoqela omongikazi, odokotela omabhalani baphumile ngemota yabo bathi wathalala esigabeni besiyasiza umphakathi

Kudala besikwazi odokotela bengabo kwelapha imikhuhlane kuphela kodwa kulezinsuku sebekhona abafundela ukwelula umzimba womuntu nxa usizwa umzimba wakho ubuhlungu kumbe ukhathele.

Abezempilakahle abasebenza endaweni ezitshiyeneyo esibhedlela kumbe emakiliniki bakhona abagqoke amabhatshi amhlophe .Bakhona njalo abangawagqokanga .Kodwa bonke bavalile imlomo lamakhala .

Emavinkilini emithi uthola yonke imihlobo yemithi ongayicabanga. Loba yiwuphi umuthi owubhalelwe phansi ngudokotela ungahamba esitolo lesi uyafika uwuthole.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi, layo ziyingxenye yezempilakahle eqakatheke kakhulu. Kungasizitolo lezi, singabhalelwa amaphilisi ngabodokotela besizawathola ngaphi?

Abantu bayakuthazwa ukuthenga amaphilisi kanye lemithi ezitolo eziphiwe ivumo yokwenza lokhu. Izitolo lezi ziyahlolwa nguhurumende labomthetho ukuthi zithengisa imithi evunyelweyo kuphela na, imithi isemthethweni kuphela.

Ezitolo zamaphilisi kukhona imihlobo yonke yamaphilisi elapha imkhuhlane etshiyeneyo ongayicabanga ungabe ubulawa likhanda, ungabe ubulawa yisisu ungahamba esitolo lesi uyawuthola umuthi ongakwelapha

Izitolo ezithengisa imithi. Ikhona yonke imihlobo yemithi ongayicabanga. Loba yiwuphi umuthi ongawubhalelwa ngudokotela, ungahamba esitolo lesi uzafika uwuthole.

Abantu bayaqonqoselwa ukuthenga amaphilisi ezitolo ezivunyelweyo lapho bazathola amaphilisi aqondileyo njalo angakadlulelwa lithuba.

Izitolo ezithengisa imithi lamaphilisi ziqakathekile kakhulu njalo kufanele zibe seduzane lezibhedlela ukwenzela ukuthi abantu bengahambi umango emide kakhulu.

Amadolobho wonke kuqakathekile ukuthi abelezitolo ezithengisa imithi ukwenzela ukuthi izigulane zingahambi umango omude zisiya dinga lezi zitolo nxa sezibhalelwe imithi ngabodokotela.

Kulabomama abangenelisiyo ukumunyisa abantwana babo ngezizatho ezitshiyeneyo, lukhona uchago olungama endaweni yochago lukamama okuthengiswa ezitolo.

kuleminye imithi eyingozi kakhulu ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi abazali abalabantwana abancane nxa belayo leyi imithi ezindlini zabo beyifake endaweni ekhatshana lapho abantwana abangeke befinyelele khona

izitolo ezithengisa imithi ngolunye ugatsha kwezempilakahle oluqakatheke kakhulu abangtu isikhathi esinengi abakunanzeleli lokhu ngoba nxa u dokotela esekubhalele umuthi uzawuthenga ngaphi izitolo ngabe bezingekho

Omama bavame ukuthi bangazithwala, babelethe babe labantwana. Izisu zabo zibankulu kakhulu, zingasabuyeli endaweni yazo. Kodwa sekukhona amabandage, asetshenziswa uiuthi babhanditshe lesisisu. Sibuyele sibesincane futhi.

Abezempilakahle bayenze umkhankaso, lapho abakade bebize khona umhlabeleli odumileyo. Lokhu bakwenzele ukuthi izakhamizi zibuye ngobunengi bazo zizohlolwa imikhuhlane.

abezempilakahle bavakatshele ezikolo zaphezulu bekhangelele ukuyaxoxisana labantwana abangama ntombazane ngemikhuhlane etshiyeneyo etholakala ngokuya emacansini

Ababili abezempilakahle abesilisa bamile eceleni kwe bhakane, elitshengisa umkhankaso wokujabulela ukukhula kwezempilakahle lemithi.

Izakhamizi zihlezi phansi etshanini, kukhona omileyo obafundisayo, kungaba ngumuntu obafundisa ngobubi obuthile osobusenzakala esigabeni.

Nxa bephuma besiyayenza umkhankaso othile bayande ukugqoka impahla efanayo etshengisa ukuthi bayakhuluma ngento efanayo bagqoke izikipa ezibomvu

Kukhanya abantu lokhe beqhubeka ngokufa ngenxa yomkhuhlane wengculaza baphumile abogatsha lwezempilakahle bayaqonqosela njalo bayagcizelela bechasisela abantu ukuthi umkhuhlane lo singawuvikela kanjani.

Abantu bagcwele babuthene kukhanya kulokhankaso othile lapha kulamabhakane amileyo ababhaliweyo ukuthi kukhankaswa ngani kugcwele omncane omdala wonke umuntu

Abantu abatsha sebazitshela ukuthi imikhuhlane yaboBP labotshukela yimikhuhlane ehlasela abantu abadala kodwa kuqakathekile ukuthi bangathola isikhathi bahambe labo bayehlolwa leyo mikhuhlane.

Nxa kulemikhankaso ethile abantu bayagcwala bathi phamu. Uthola abezempilakahle sebegqoke impahla zabo ezilombala wesibhakabhaka. Abanye sebemile abanye bahlala indawana yonke.

Likhona ibhakane elifakwa endaweni ezitshiyeneyo elitshengisa ukuthi lapha phakathi akuvunyelwa ukuthi kubhenywe igwayi. ELab akuvunyelwa ukuthi kubhenywe igwayi lakwezinye indawo. Asiboneni ibhakane leli siyekele ukubhema

Abezempilakahle bayenze umkhankaso babuthanisa izakhamizi bezobafundisa ngomkhuhlane wesihudo bebekhuthaza izakhamizi ukuthi zinathe amanzi avela endaweni ezihlanzekileyo.

Isikhona indlela yokuvikela ukulunywa yiminyane. Siyazi ukuthi iminyane ibangela umkhuhlane woqhuqho ngakho ukuze singabilawo umkhuhlane woqhuqho, asizivikeleni ngokwembatha amanethi ukuze singalunywa yiminyane.

Umkhuhlane wegculaza lokhe umemetheka usiyaphambili. Baphumile ijumo abezemphikahle, bathwele ibhakani labo elibhalwe ngamabala amnyama lona limhlophe lilemizila obomvu.

Kulomkhankaso lapha kwabezempilakahle .Bafakile itende labo bafaka njalo amagwaliba agcwele atshengisa imikhuhlane etshiyeneyo Lendlela imikhuhlane le etholakala ngayo .

Abezempilakahle bagqoke amajazi amhlophe. Bathwele imitshina abayisebenzisa ebantwini. Kukhanya kulomkhankaso oyenziwayo ngakho bakhona abakuhlolayo esigabani.

ngenxa yezizatho ezitshiyeneyo bakhona abantwana abasuka bezalwe isikhathi sabo sokuzalwa singakafiki sekulemitshina yokuthi abantwana laba bayafakwa phakathi bancediswe ukuphefumula

Abantu abathetheneyo kumele bafundiswe ukuthi imuli ihlelwa njani . Abanye abakwazi ukuhlela imuli zabo .Uthola abantwana sebetshatshama iguma lonke .

Umama ozithweleyo kumele akhuthalele ukuya esibhedlela ngaso sonke isikhathi. Lokhu kuyancedisa ukuze ahlale ekwazi ukuthi ingane yakhe ikhula kuhle yini kumbe kukhona okudingakalayo.

Abantwana abancane bayadla .Ukudla kuqakathekile emzimbeni yabantwana abancane ngoba kuyakha imzimba yabo .Abantwana abadla ukudla okwakha umzimba babonakala ngokukhula kuhle .

Abantu besifazane kufanele befundiswe ngezindlela zokuthi bavikele ukuthi bangazithwali ukwenzela ukuthi behlele kuhle imuli zabo, bengabi labantwana abangekho ehlelweni zabo.

Omama bonke balelungelo lokuthi bathole amaphilisi kumbe amajekiseni abavikela ukuthi bangazithwali kumele emakilinika lasezibhedlela kuphiwe mahala lokhu kungela mbadalo.

Kubukeka umama usanda kubeletha umntwana owesilisa obe embelethisa usembambile ezandleni umntwana etshengisa intokozo enkulu.

Abalimi bayajabula nxa isivuno sabo sesivuthiwe. Balimile ikhabitshi sebehambile bayayikhipha emasimini ukuze ilungiselelwe ukuyathengiswa.

Umsebenzi kadokotela ngumsebenzi onzima kakhulu. Akulula ukuthatha ijekiseni uyihlabe emzimbeni womuntu kumbe ukuthatha isigelo uhlinze umuntu ubuyele umthunge

Asekhona amajekiseni okuvikelw omama ukuthi bangazithwali kodwa amanye walawa majekiseni mabi ngoba ayenza ukuthi umuntu ayiphe okwesikhathi eside.

Abantu abathandanayo bengakathathani kuyinto enhle kakhulu ukuthi baqhubane bahambe esibhedlela bayehlolwa babekwazi isimo sabo ngegcikwane lengculaza.

Omama abazithweleyo kuqakathekile ukuthi bazinanzelele ngokudla ukudla okulungileyo okuzayenza umntwana osesiswini akhule kuhle angaphambaniseki

Umama ugqoke wazivala umlomo kanye lamakhala ephethe ingane encane esanda kubelethwa uzivalile ukuze engayitheleli umkhuhlane uphefumulelwanayo

Kulezindlela ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngomama ukuze bazivikele ukuthi bangazithwali. Eyinye yaleyondlela ingaba yijekiseni ehlatshwa engalweni.

Omama bahelile lapha ekiliniki. kukhanya balande ukuzohlolisa abantwana babo. Uyabahlola umongikazi ukuthi bakhula ngendlela efaneleyo na.

Sekulezindawo lapho ukufundiswa abantu ukuthi umuntu uphiwa njani usizo lwakuqala kungakafiki abesibhedlela kumbe engakathwalelwa emtholamphilo.

Abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi ngasosonke isikhathi. Amanzi aqakathekile kakhulu emzimbeni womuntu. Umuntu kumele anathe amalitha angabamabili ngosuku.

Ukuzivoxavoxa kuyinto eqakathekileyo kakhulu empilweni zabantu lokhu kwenza umzimba womuntu uhlale uqinile njalo wenelise ukulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo.

Amanzi angumuthi omkhulu kakhulu emzimbeni yikho odokotela bevame ukuthi bangakunika amaphilisi bethi uwanathise ngamanzi.

Isikhona imidlalo eyenziwa ngabuntu besilisa ikakhulu nxa befuna ukuqinisa imizimba yabo uthola izifuba seziqinile kanye lengalo seziqinile

Kulemikhuhlane eminengi ebangelwa yikunganathi amanzi ,imikhuhlane efanana lokutshaywa likhanda elingapheliyo kumbe ukuzwa ulesiyezi.

Uhlezi phansi etshanini owesifazana uyazelula umzimba wakhe bayakuthanda abesintwana ukuhlala imizimba yabo imncane njalo iqinile.

Umfanekiso otshengisa ukudla okumele kudliwe ngabantu. Ukudla okunjengezithelo kanye lemibhida, kuyanceda emzimbeni. Kuyasipha amandla kubuyenjalo kusivukele emkhuhlaneni.

Amanzi angumuthi omkhulu kakhulu emzimbeni. Kuqakathekile ukuthi abantu bahlale benatha amanzi ukwenzela ukuthi babe lamanzi ayeneleyo emizimbeni yabo, bengahlaselwa yimikhuhlane.

Isiminengi imitshina ethatha umfutho wegazi emzimbeni womuntu bathi nxa ungabona kuphuma inombolo eziphezulu kuyabe kukhomba ukuthi umfutho wegazi uphakeme.

Siyayobonga ithekhinoloji, iseyenze umisebenzi wabodokotela waba lula kakhulu. Isikhona imitshina eminengi isisethenziswa ukuhlola ibone imikhuhlane engabe isemzimbeni womuntu ngesikhatshana.

Ithekhinoloji ilusizo kakhulu, ngubani obekwazi ukuthi abantu sebengelatshwa besezindlini zabo kusetshenziswa umakhalekhwini kumbe icomputer nje qha

Isiphucukile imitshina etholakala ezibhedlela. Isikhona imitshina enjengabomabonakude obona yonke into esemzimbeni yomuntu.

Ukwanda kolwazi kwe technology sekusize abantu abanengi kakhulu ngoba kulezinsuku abodokotela sebesebenzisa ukwelapha izigulane besebenzisa umakhalekhukhwini amakhompiyutha .

Owezempilakahle ukusebenzisa ulwazi lwakulezinsuku usengalapha isigulane singikhaya ngokusebenzisa iphoni kumbe esebenzise ikhomputha.

Izikhali lemitshina okusebenza esibhedlela zikhona izikhali ezisebenza ukuhlola umuntu ukuthi utshisa kumbe uqanda okunganani lezokuhlola njalo ukuthi iBP yakhe ikhwelile yini.

Abantu sebesenelisa ukuthola usizo kusetshenziswa ithekhinoloji efanana labomakhale khukhwini lamakhompuyutha. Lokhu kuzasiza abantu abahlala khatshana kakhulu lezibhedlela.

Indawo zethu lapho esihlala khona kumele zihlale zihlanzekile. Nxa kulotshani ohlanyenyeliweyo kuqunywe kuhle, kumbe okuzimilela wodwa bucentwe kusale kuhlanzekile.

Imithi yesintu ayikayamukelwa ngokupheleyo ngabezempilakahle. Uhulumende usebenzela ukuthi imithi leyi layo inanzelelwe isetshenziswe ngokusemthethweni.

Isihlahlakazana okuthiwa ngucucuza, sihlanyeliwe sagcwala indawana yonke, lokhu kutshengisa ukuqakatheka kwaso lesi sihlahlakazana empilweni zabantu

Kulemikhuhlane eminengi engalaphekiyo ngemithi yesilungu efanana lemvukuzane kodwa ungayisebenzisela imithi yesintu kwabayaziyo ayiyimisi imvukuzane.

Eminye imithi yesiNtu nxa uyikhangele ungacabanga ukuthi ngamalubanje angelamsebenzi kodwa abawaziyo bengakuchasisela uzathola ukuthi iyelapha imikhuhlane eminengi ongeke uyicabangele.

Ezikolo lasezibhedlela kuyaceciswa ngezihlahla kanye langotshani obuluhlaza. Utshani lobu kumbe izihlahla sekungasetshenziswa njengemithi yesintu. Abalolwazi bengathatha impande kumbe amahlamvu bakusebenzise.

Abantu sebajayela njalo bathemba kakhulu imithi yesilungu, kodwa bengazi ukuthi eminengi yakhona iphekwa ihlanganiswe lemithi yesintu.

Nxa ulesikhumba esidabukayo kumbe esingavunywa ngamafutha asekhona amafutha okukusiza ukuthi isikhumba sakho sibe butshelezi. Ungahamba ezitolo zemithi uyezitholela iskin oil.

Omama abafuna ijwabu labo lemzimbeni lelebusweni libe lihle bangahamba beyezitholela amafutha asekhona ezitolo ezithengisa imithi lamaphilisi ayenziwe ngecena

Ichena ngumuthi wesintu osetshenziswa izinto ezitshiyeneyo uyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo uyasetshenziswa ukwenza amafutha esilungu agcojwa ikakhulu ngabomama ukuthi ijwabu labo libe butshelezi.

Ungahamba emkambo uyathola abalolwazi ngemithi yesintu bethengisa imithi le iphakathi kwamambodlela sebekhona labathengi asebekwazi lokhu uthola sebebhoda bebuza intengo

imithi yesintu isiphucukile ayisabuyi ingamahlamvu kumbe izimpande kuphela abalolwazi layo sebeyithatha bayilungise bayifake phakathi kwamabhokisi ithengiswe

Sekukhona amanamunede ayenzwe ahlanganiswa lemithi yesintu efanana lecena. Icena ngumuthi wesintu oyelapha imikhuhlane eminengi kakhulu.

Imithi yesintu isihlanganiswa igaywe lemithi yesilungu yakulezinsuku. Usuyifica isifakwe emagabheni, isifakiwe emashelufini emithi ethengiswa ezitolo.

Ichena yisihlahlakazana nje esitholakala egangeni kulezinsuku isisetshenziswa ukupheka amafutha abomama okugcoba abenza ijwabu labo libe butshelezi njalo libe lihle.

Icena ngumuthi wesintu oyenza izimanga empilweni zabantu. Liyelapha imikhuhlane ebantwini liphinde lisize lezinyamazana, njalo kulezinsuku liyahlanganiswa lemithi liphekwe liyenze amafutha okugcoba.

Eminye imithi yesintu iyalungiswa kuhle iyenziwe amahlamvu ibisi nathwala njenge tiye, imithi yesintu efanana labo ginger umsuzwane ama cloves ayayenza ukuthi anathwe njenge tiye.

Imithi yabantwana abancane iyehlukene leyethu abadala ngoba yona ifakwe amanamunede ukwenzele ukuthi abantwana beyikhwabithe nxa benatha bengacabangeli ukuthi banatha umuthi

Umuthi wesintu ebesikwazi unathwa zinkukhu ususenza njalo amafutha okugcoba umlomo. Umuthi lo kukhanya uyaphucuka usiya phambili usenza izimanga.

Isihlahlakazana sechena sesisenza imithi etshiyeneyo sesithola imithi yokugeza inwele sithole eyokugcoba imizimba sibuye sithole njalo eyokugcoba ubuso.

Izihlahla ziyingxenye yemvelo eqakathekileyo kakhulu ebantwini. Kuqakathekile ukuthi sizilondoloze izihlahla ngokuhlanyela zibe zinengi ngoba ziyasincedisa kakhulu.

Imithi yesintu isidingiwe yaletgwa ekhaya kulamahlamvu kulama fulawuzi kulempande imihlobo yonke isigigiwe eminye yafakwa phakathi kwezitsha

Kulezi insuku sekukhona osiyazi abahamba beyegebha imithi yesintu, bayilungise kuhle bayifake emagabheni besebeyithengisela abantu phandle esitaladeni.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu abakulezi insuku abapheka imithi sebehlakaniphile ngoba bayayithatha leyomithi beyihlanganise leyesilungu besebeyithengisa ezitolo.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza ayakhiwa amahlamvu akhona ayesebenziswa ukwelapha imikhuhlani ethile ayathathwa agigwe acholwe abeyimpuphu

Ichena ngumuthi wesintu esingathi nguzifo zonke ikhona lemithi yesilungu kathesi esiphekwa ihlanganisiwe lechena uyayithola ithengiswa ezitolo zemithi.

Imithi yesintu yona yehlukile kulaleyi eyesilungu. eminengi yakhona igxile kakhulu ekuvikeleni imikhuhlane engakahlaseli umzimba kodwa eyesilungu isebenza kakhulu nxa umuntu esethe wabalawo umkhuhlane

Omama abazithweleyo bayakhuthazwa ukuthi bengasebenzisi imithi yesintu ngoba leyi mithi singabangela ukuthi bethole abantwana isikhathi singakafiki

Sezikhona izihlahla ezelaphayo izihlahla lezi ziyazala abantwana abakhudlwana, abayibo abasebenza ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo etholakala emzimbeni yabantu.

Ichena ngumuthi oqakatheke kakhulu empilweni zabantu lasempilweni zezinyamazana. Ichena liyazimilela egangeni, kwesinye isikhathi abanye bayalithatha beyelihlanyela emagumeni abo.

Abalolwazi ngemithi yesintu, sebeyihlanyela emizini yabo. Lokhu bakwenzela ukuthi nxa sebeyidinga, bayithole eduze. Benganqanqathi amagusu bedinga imithi le.

kulezinye izihlahlakazana ezikhipha amaluba amahle ayabe elithanga amaluba lawa ayasebenza ukwelapha imkhuhlane ethile.

Nxa sisekhaya umama akadubeki singawa silimale. Uyagijima angene egangeni abuye esephethe amahlamvu esihlahla. Awagxobagxobe asifake esilondeni.

Kulezi insuku, uphepha kanye lesifuba kubhahile. Bayakhuthazwa abantu ukuthatha ajahlamvu egwava. Bahlanganise lamahlamvu elemon. Babilise kakhulu! Basebenatha.

Izihlahla lezihlahlakazana ziluncedo kakhulu empakathini, ngaphandle kokusisiza ngemithi etshiyeneyo, ziyasisiza njalo ngokusinika umoya esiwuphefumulayo.

Imithi yesintu ayisatholwa egangeni kuphela sebekhona abalolwazi layo sebeyilima ngekhaya bayayilima ibemihle kungani ngamaluba okucecisa

Okwazi ngemithi yesintu useyidingile isithe hlikilili indawana yonke endlini, useyilungisa ngokwazi kwakhe ukuze ayihlalise emagabheni afaneleyo

Imithi yesintu mihle kakhuku ukwedlula le eyethu esesiyijayele eyesilungu, ngoba iyelapha umkhuhlane ingabangeli ezinye izinto ezingalunganga emzimbeni womuntu.

Imithi yesintu isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Eminye yakhona okusebenza kakhulu ngamahlamvu azo njalo eminye kuyabe kumele usebenzise impande zakhona.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu, ngoba ayifanani lale eyesilungu. Kwesinye usikhathi le eyesilungu ungayinatha kakhulu. Icina ibangela eminye imikhuhlane, okade ungalayo.

Imithi yesintu isithengiswa isifakwa emambhodleleni ngemva kokugigwa yaba zimpuphu kumbe ukuthelwa amanzi yaba ngamanzi ihelile phezu kwetafula ngemihlobo etshiyeneyo ebhaliweyo phandle kwamaphepha.

Akhona amahlamvu angasiza nxa umuntu ebelohlupho uyawathatha mahlamvu elemoni uwabilise uhlanganise lawegwava unathe nxa ulophepha olomileyo.

Amahlamvu ezihlahla ezinjengabo gauva alusizo kumphakathi ngumuthi wesintu ongaduliyo njalo otholakala lula ngoba izihlahla lezi silazo emakhaya ethu

Zikhona izihlahlakazana ezikhula zibelamahlamvu aluhlaza amahle. Abalolwazi ngemithi yesintu bayazithatha izihlahla lezi bazigige , bazichole zibe ngumuthi olaphayo.

amahlamvu aluhlaza ayancedisa isihlahla ukwenza ukudla okudingwa yisihlahla sikhule amahlamvu aluhlaza amanzi kanye lelanga elitshisayo yikho okudingalayo ukuthi izihlahla zenze ukudla kwazo

Amahlamvu awebhokola awakhiwa ephekwe abanye bayathand ukuthi nxa bepheka amahlamvu lawa bafake idobi bathi nxa ibhokola lile dobi limnandi okwamagama

Imithi yesintu ivame ukuba ngokuyizihlahlakazana okokuthi nxa ukukhangele ungakubona engathi akula msebenzi kodwa kuyenza izimanga ekwelapheni imikhuhlane eminengi

Imithi yesintu yehlukile kakhulu kulemithi yesilungu. Eminye imithi yakulezi insuku umuntu engawunatha ucina usumbangela eminye imikhuhlane ekade ingekho emzimbeni wakhe.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu, ngoba iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yabantu. Eminye iyelapha imvukuzane, eminye njalo iyelapha ukukhwehlela lesifuba.